Lung cere lung cere ma cok ki pii nam dok i teng lun cere man tye ki ot acel ma kiyubo kun ki puru pur i ngete, pii nam man tye ogoyo kona ogoyo kana.

Lee adek ma gucung kun gucung ka ma lum tye iye ingegi yadi bene tye madwong adada.

Man cal kom dok kom man kiketo inget bao ma kiguro kun bene kikubo waya mac obino cok kwede.

Man nyig kic dok nyig kic man tye madwong adada kun gin gucung kama ot gi tye i iye.

Man pii nam dok i teng pii man tye kweyo ma odure matek adada i teng pii nam man bene tye lutino awobe ma gitye ka peyo net.

Mego ma obedo piny tye ka mato pii kun bene en obedo piny kun tye ka mato pii ki dog jereken dok bene ocibo kweri tye ingete kun bene awobi acel ocung tye ingete

Dak tar ma orung omako nyonyo malo kun bene cinge acel omako koc kun bene oumo wange ki bene oruko camongenye oruko jaket i kome.

Labolo ma numu ki labolo mucek kicanogi patpat kun kicanogi i aduko matino ki madongo labolo man kiketo mukene piny mukene kiketo malo

Laco man otingo kumpita icingge dok tye ka diyone kun woto ki nyero kun bene oruku kiyo iwangge

Man ciling ciling ma poke alip apar, alip acel, alip pyeraryo, alip abic kun bene ciling man kalagi pat pat.

Mutoka ma ocung kun mutoka man bene ocung ite yat acel kun iteng yat kenyo bene cere madit tye adada kun inget mutoka man bene tye dano ma gucung acunga ingete.

Pii nam. dok pii nam man tye ka mol kun bene ka mukene tye ka pyete matar kun bene i tenge tye godi dok i wi godi man tye odi kun bene laco acel tye ma ojengo pikipiki i ngete.

Winyo nam ma gitye ka kwang i wi pii nam dok winyo nam man gitye ka kwang kun tena gitye ka tengo bwomgi

Adungo ma idi ot dok kor ot man tye ki cal ma kigoyo kuncal mukene tye ki cal adungo ki cal dano.

Ature, ature man tye olunge kun bene gugure lakacel dok ature man tye kala ma yelo kun bene nyig kic opye iye.

Bar odilo dok bar odilo man tye ma olwore kun bene tye i teng taun ka ma odi madwong tye iye

Lee man gucung i dye poto dok ka ma gucung i ye ni lum tye ma otwo matek wa adadaki yen bene tye ma otwo matek adada.

Man tol dok tol man tye ma ki onyo madwong adada dok tol man tye ma ki kado akada ikom lawote kun bene tol man tye kala ma guruin ki tol aacel madit tye ingete

Lela ma otingo labolo, dok labolo madwong adada, kun en lela man kiteno atena mutoka bene ocung ingete kenyo.

Man gudi dok gudi man kweyo tye madwong matek adada iye dok gudo man tye mading dok gudi man cito i gangi, gudi man tye ki yadi matino titno i tenge.

Man bunga dok bunga man tye ki yadi madwoong adada do bunga man tye iwi got dok mukene tye ikor got dok yadi mukene ma iye tye yadi matino.

Winyo, winyo man tye ma opyer i kom ode dok winyo man oyubo ode i kom lum dok winyo man tye kala me yelo kun lum man bene tye ma olwore.

Co adek ma gitye ikul dyang kun gitye ka mito mako dyang dok dyang man tye ka lenge dok kire matek adada.

Man ot ot man tye i kin odi madwong dok ot ma tye ma kicweyo kun kilungo jami dok jami man tye caji mapatpat.

Anyogi man tye ma kome yoy adada dok anyogi man tye ma ki pitogi i lain atir adada dok poke weng tye ma gurin adada.

Man pii nam pii nam man tye ma yeya tye ka ngwec iye dok yeya man tye ki dano aryo ngat acel ocung acunga ngat acel omako odoo dok i pii nam man watye ki lee madwong iye adada.